Akhunu ishi tsimotokha tsibotokhelela oba nga tsashukha tsyatsa khutsila tsitsindi akhunu ano aliwo tsimotoka itsilikhubilila khutsingundo mundulo mulimo tsinzu tsekamabati kali kamabesemu tsitsindi tsekamabati kamawanga

Tsinzukhi tsili tsingali nabi tsinzushi tsino tsabele nga tsawukhana. Yabelewo tsinzushi tsitaru tsilikhu tsiwambanile akari atsyo tsinzushi tsi tsibanga tsakhola ubushi, ubushi ubu bweshi babaandu baba nga bataya baba nga banywa.

Biino bilimwa byesi balanga bari nasimya, nasimya uyu wanina bulaayi umulala wakhupa tsingalanyi, tsingalanyi itsino tsikila tsaba nga tsamakho ubundu ubulakala asi khumayindi ne waaba nga awangala bulaayi.

Ino ili isoolo ifura bubofu mushisaali kyilange intsofu isoolo yi yemile akhuunu esi bunyaasi bwomakakile itaayi iliyo kyimisaala kyili kyimibofu naabi oba shesi ulanga ori shisaali yabawo ni ligulu libonekhakile nenga lilimo kamafumbi kamawanga

Lino likulisilo likulisa bibindu bikhali bitwela ta bibindu like tsingubo, tsingubo tsino muli biteteyi, tsikofila, bikhooyi yabawo ni bidole bye babaana bili bidole bino bili mu tsintsoofu yabawo ni bigaali bye babaana bisi benyayisa.

Babanu babili bekhale akhunu akulisibwawo bilyo byekhulya ,akhunu ano akulisibwawo kimichungwa, kyimiyembe akhunu ah akulisibwawo ni bityungulu ni tsinyanye ,abanu bano bakulisa bibinu ibi nebaba nga bafunamo kamapesi ,inyuma wawe iliwo bibinu byesi bapakingile mu tsisawu

Bano bali bakhasi nga umukhasi uli iburangisi wakwarire i'gomasi ilimo uri lubesemu, ni lukoye lwesi aboyile khu gomasi lulimo buwaanga ni shitambala khu murwe shiwaanga. Iliyo umukhasi uwe khukari usitile kha bag wakwarire shiteteyi shili sha blue yabawo ni umukhasi usembile inyuuma wakwarire i'gomasi wasutile ni umwaana umufwiti.

Chimichungwa chesi babowela nga balele musawu tsisawu tsiliwo tsibili nga chi.. tsisawu tsino tsili tsi nzikule inyuma, iliwo kimichungwa kyesi bakhalakakilemo kyabonekhele mukari, ataayi iliwo kimichungwa kyesi baparkingile mutsisawu kikindi kili tsisawu tsimboofu

Shikuuku shilangibwa inzushi, shikuuku shino shetsile shyakwile khukuwumuli ,shikuuku shino shili khuwenza bu bu butokote bwesi sitsya shaba nga shikholamo ah bubushi, shikuuku shino shikana shimuli ate shimuli shakana nasho shikuuku, itaayi iliyo bisaala bili bye green

Kumukhono kuli kwekhakhana khali khafiti khesi bakwarisile shi'sweater shiwanga yabawo ni kumukhono kuli kwomundu umukhulu kwesi ayilile wakhamba khumukhono kwe khakhana khali khafiti umundu yu alikhuwamba khumwana wamufumba ni bubwala.

Shifa shilimo tsi' computer tsili tsingali naabi nga tsindala tsi'computer tsili tsa'apple waliwo shikombe shilimo shimuli shekhu shekhumeza, itaayi iliyo indabilo iyokyesa busa wabona ibulafu nga nubona i'town ilimo tsinzu tsili tsi'mwanga tsimiliyu

Kano kali kamabaale kakasongokha bulayi kekhala asi mwitosi. Abaandu bali bataru bakwarire tsi jacket, mutwela wakwarire ni i'jean ni i'kofila wekhaale, bekhaale khu mabaale. Itaayi iliwo i'farasa iyikhaalekho umuunu nenga yabele nga ibonekhakho syisinza.

Lino lili liduka lilikulisa bibindu bikhali bitwela ta, liduka lino likulisa nga tsikofila lyakulisa tsipilo lyakulisa ni bikhooyi ni tsiskaati liduka ili lilimo ni tsi ndebe lyabamo ni kimisipi kyesi kyekhukhwibowa

Isoolo ili imdeeyi nabi nga ili musyisaali ilangibwa i'girraffe isolo iyi yabele nga yolile khu lugudo ili khuba nga ikeenda khu luguudo luli lwa marram. Waliwo i'pikipiki ili khutima isoolo eyi yalolelele i'pikipiki ili khutima ate ine nga yamulikhile, itaayi iliyo bunyaasi ubuli buleeyi bumiliyu.

Lilyato lili liboofu lili khumeetsi lilyato lili khumeetsi kali kamanji kalangiwa inyatsa ilikho ifag iye linambo ilikho i'color ili ya yellow yabakho i'color ili imbesemu yabakho ni i'color ili imali.

Eshi shili shifo shesi balima bulaayi sheliloba Lili limaali shifo shino bashibyalile kyimiba kyili khurura bulaayi itaayi iliyo bisaala bili bya'green yabawo ni namufweli isi aboyile mungaakyi mwingulu umuwanga

Kumuyekhe kwesi babele nga batsukha khu litandarwa lili mu lilowo. Kumuyekhe kuno kuli kumungi nabi kwabele nga kwitsula. Itaayi iliwo bisaala bili bikali, bisaala iliwo i'motokha ili khayitsa khukhwa khayitsa khu muyekhe.

Iyi ili isoolo ilangibwa i'monkey, isoolo iyi ilimo kamooya uli kamawanga uli kamamali, isoolo iyi yabeele nga irusa lulimi yabesemele imunwa yaninile khubisaala khungaaki yabeele nga iyamba ukhwo, khubisaala byaba nga byaama iyi bikwa iyi ne neyi.

Akhunu aliwo tsi colour tsa blue yabawo ni light blue inzushi yamileyo yabale nga ikwa khu colour iya light blue inzushi yi yaloleye asi inzushi ikhuyeta khukhola ubushi ubushi bu nga bwamilemo abandu kanga banywa

I'nyaanza ili imboofu nabi nga khundulo khwayo bayombekhako akhunu isi babaanu baba nga babirira. Iliwo umunu uli khuba nga abira akhuunu isi bombekha, khunulo eno iliyo luguudo luli lumiliyu nga abaandu bali khuba nga bairirakho.

Babanu ba'ambile tsi laptop tsyawe mungono abanu aba bakwalire tsi'mbaale tsili tsifanane, tsili tsimali ,babanu bano mutwela uli khukari khwabwe wa'ambile i'laptop iya apple ,inyuma wabwe iliyo tsingubo oba tsi pillow tsili tsimiliyu

Akhunu aliwo inzu ili ingale nga abaandu babele nga baliwo, aliwo abandu bataru babele nga bekhale khu bekhale ilikho umusaani uwambile shikombe ali khuba nga ayila khu munwa ,yabawo umukhasi ubele waboyele i'leesu mu shikuuku naye aliwo wa'ambile imbako mukhoono.

Umusaani uli umuzungu wakwarire ikofila nga ilimo buwaanga , umusaani iyu wemile khunduro khwe kameetsi khu mabaale wa'ambile kumulobo wa ,kwabele nga kulebaleba mu meetsi, umusaani iyu ilikhuba nga aloba tsinyeni ,itayi iliyo lulwanda luli luboofu.

Umusaani wekhaale khu ferry, i'feery iyi ibe nga itimila khu meetsi ibe nga itimisa baanu babe nga bekhalakho bama mu syifwo syitwela batsya mu syifwo syisyindi. I'ferry iyi baki akhakakho i'colour iya blue baki akhakho ni i'langi imwaanga. Umusaani uyu walolelele kumumu kwamupile mumoni.

Umusaani wekhaale khundeebe nga kimikhono kyewe wa'ambile khushalani, umusaani uno ali khuba nga anaaba tsinguubo, wakwarire ikofiila wakwarire ne tsi gagosi, khumukhono kwewe khulikho isaawa ne shipangiri, khushalani khulikho ingubo isi atililelokho kumukhono.

Bunyaasi buli bukaali bunyaasi buno buli bumiliyu nga bulikakamo bisaala bisiili, itaayi iliyo bisoolo bili khukhwaaya bunyaasi buno yabaawo ni kyimisaala kyili kyimiboofu bisoolo bi bili bikaali naabi.

Ano ali akhunu alikakawo tsinjinji akhunu ano babanga balimakawo kumukyele i side inala kumukyele kushili kwa green khuba kushili nga watsile khu side ikyindi kumukyele kwabele nga kukhosa khuba kwaangale akhunu ano balimakawo tsinimilo khuyeta kumukyele kwata khuba nga kukha ni kametsi ta

Bubushi biliwo bitsutsukhilekho hasi bwabenga bwikha bubundi bubushi buliwo buli mukhakuupa bushi buno bui butokote naabi ing inzushi niye ibenga ikhola, inzushi inga ikhola bubushi inyuwa yakyenda yatsa mubindu bikhali bitwela ta nga bimuli bili bitokote.

Luno luli lumaako lulwingila munzu ili iye permanent ate iye goroofa, lumaako luno basimikhile eyi ni neyi nga akari balekha busa isi babaandu babirira ni bitiima bibirira, khundulo barakho kamaawa kashingilisa shisoolo oba abandu khubiira nga akhaali khubirira mumulyaango ta

Tsitsolo tsili tsimboofu naabi tsitsolo tsino batsilanga tsimbogo nga tseile mubunyasi khetsibanga tsaya bunyasi buli bwagreen bunyasi bumiliyu inyuma iliyo kyimisaala kyimiboofu kyibelenga kyamaliyile tsisolo tsino tsilikho tsikyenda inga tsama mubisaala.

Kano niko keesi balanga bari kamateeka, kamateeka kano kalikho tsinyengo tsikhali indwela tawe tsingaali nabi , kamateeka kano nga wabyalile ango kaba nga kamilisa oba taa nga wabyalile khulutsi kayetakho kumukhurura kukunda kwowo taa, kamateeka kano katwiyikhana ni mubisali.

Shifa basawula bunyaasi akhundu ali nga amiliya, shifa isi shili shetsi ngingi nga imwaalo iliwo bisaala bili bileyi naabi itaayi iliyo tsingingi tsilikho bisaala nabyo bili bimali, yabawo ni lufumbi lubirakakile khukhwama a'asi khelunina mutsingingi

Umusani ukwarile ingubo ya'yellow wakwarile ni mbale inyiimbi wa'ambile ni bucket, wakwarile ni kofila iwanga umusaniyu wokeselele itaayi mumucheli, kumucheli kuli kumumiliyu naabi ku kuli kwa'green, itaayi iliyo bisaala bili bikaali shangelekha yabawo lunkyinji lulikakakho bisaala

Umukhasi ubele nga abuwa shitambala i'murwe, umukhasi uyu wakwarile i'T-shirt iya blue nga iburangisi ilikho kamamuli. Umukhasi uyu wikhale shimbi ni kusaala kuliwo kuboofu. Itayi iliyo bibindu bibonekheleyo nga bipaati kumumu kwa bimulikhile.

Inzu ili iye goroofa nga bakirakho design ilikho bukala buli buwaanga nga inzu iyi ili iye kamabaati kali kamabesemu, inzu iyi ili ni compound ili imiliyu, ataayi iliwo isi khulanga khuri network oba kumulongooti, itaayi yabawo ligulu nga yabele kamafumbi kalibamo kamawaanga

Kharebe khali khe bicyuuma khaleeyi nabi mungaaki, khalebe khano khalikho isi wikhala nga aliwo kumuuto. Ataayi iliwo i'socket iye khuramo iye khuramo i'charger niwo wa charginga tsi siimu nga ilikho i'wire ye kamasanyalazi yanina mungaki nga yaninila khu box

Umukhaasi ukwarire sitengi, Umukhaasi uyu wa nga aboya Litsuune umukhaasi wa'ambile khaveera mungoono. Iliwo umusoreri ukwarire I'T-shirt iya Man U wa'ambile khu tsinyeenyi ali khuuba nga akuula tsinyeenyi. Waliwo babaandu babandi itaayi bali khuba nga bakuula tsinyeenyi.

Babaandu bazungu bali khukenda bakwarire tsikofila bakwarire ni tsingaato, bakwari ba ba basutile ni tsi bag khu kongo. Babaandu bano mutwela uli iburangisi wabele nga a'amba i'camera, bazungu bano bali balambusi, inyuuma wabwe iliwo umwaana ukhotsa wasutile khaveera mungono.

Ebi nibyo bi bindu bili bye khulya, ibindu ibi bilimo carrot, yabamo pilipili uli umurobe, iliwo pilipili uli umubisi iliwo ni cucumber, ibindu ibi babitekhela mu bilyo byositsana byaba nga biwomesa bilyo

Umuunu ukwarire i'saati iya blue wabele nga aboya shitambala khu murwe ate khu murwe wetyukhilekho i'baafu, i'baafu iyi ilimo tsisaani, yabamo ni bikoombe, yabamo ni bijiiko. Iburangisi isi akhatsya iliyo tsi box tsindala ba'andikhakho bari movit.

Umusani ukwarile ingubo ili iya square inga ilikho kamapesi kamawanga, umusani uyu wabelenga webula i;mask ili imunwa, umusani uyu alikho litsune lili limali atee inga tsimoni tse tsakhosile.

I'town ili imboofu i'town yiino bona bakulisilawo tsimotoka tsisi bapakinga mukari. Khundulo bona khulikho bisaala bili bikaali, bisaala bino bili shimbi ni luguddo lwesi tsi'motoka tsibele nga tsipakinga. Itaayi iliyo inzu, tsinzu tsikhali tsindwela taa tsindala tse igoorofa tsitsindi sitsili tse goorofa taa.

Eyi i'solo ila ili kamafumbwe kamanji naabi kamamali i'solo yabamo ni kamafumbwe kamawaanga mumoni ilangiwa inguke i'solo eyi yabele nga yikhala yawambile ishindu mungoono nga kumukhoono mutwela yabele nga i'ra khusikele i'solo eyi yekhale mubunyaasi buli bukali buleyi

Umusani ukwarile i'jackect ili iya' green ni'mbale imaali wamemile i'bag khunkongo umusani uyu wabele nga awamba bitsuma bibili mukhono mutwela, kukundi umusani uyu ali akari ebisaala bili bibofu itaayi iliyo bisaala bili bikaali shilange ori shisaali

Umusaani ukwarire i’tshirt iya blue ni imbale imaali ili ni tsingaato tsimaali umusaani yu wabele nga ikhaala khu pikyipikyi , ipikyipikyi ili khuluguudo lwa koraasi iburangisi iliyo tsi'motoka tsili khuba nga tsitiima imotoka ili ifuso ni tsi'pikyipikyi tse babaandu babandi tsabonekhele anduro.

Kusolo kukwakwa kamooya khungaaki kamabesemu khungaaki, isolo iyi yabele nga ibu ih ifukhama asi yalele kumunwa khwiloba, i'solo eyi syibuno yalosile mu bunyaasi buli buleeyi bunere.

Babenyayi bali mu shisawe shilimo bunyaasi shimiliyu, babenyayi bano bali khuba nga balwanila kumupila bali khukhwinyaa kumupila. Waliwo babandi bali khukhwama iyo bali khuba nga batima betsa balwanila kumupila.

Isoolo ili inabufu, Isoolo iyi ilangibwa ingwe ,isoolo iyi khekendela shimbi ni lukudo luli lwo marrum, iliyo imotookha i'parkingile khulugudo, itaayi iliyo bunyaasi buli bukali yabawo itaayi yabawo ni liloba likhaliwo bunyaasi taa

Khasolo khali khamali khalangiwa ipusi khasutile kamaru mungakyi khasolokha khakonile asi kheshishyuuma khabelenga khalolela itayi hakundu isi kakonile alikawo bibindu biliwo kamadu

Bano bali babana babili nga mutwela wakwarile I'saati ilimo oli'luwanga yabaamo nukundi ukwarile I't-shirt abana bano basutile kamakhono kabwe mungaaki babelenga bekyanga, umwana mutwela weboyile kumusipi kuli kubilile mumilo iliwo ipikipiki isi ba'pakingile nga iliwo babandu bali shimbi

Babaana bakwarire uniform uli umubesemu mulange tsi tshirt ,abaana bano ba'ambile bitabu babele khu nga bara khu desk ate babene bekhale khu desk, umwana mutwela wasutile tsinzaala tsyewe tsitaru wasamile mukhanwa, kameeno kali ibulafu wasanyukhile, umusomesi ali iburangisa ali khuwandikha bilomo

Babana bali khutimila mu shisaawa shimo bunyaasi bufwiti ni akhundi shaliwo bunyaasi tawe. Iliwo abaana bandi bemikhile khunulo bali khulolelela abaana baali khutima nga mutwela ukwarire i tshirt iya green wawubile kyimikhono kye mungakyi khuba bali afulile abashe, itayi iliyo tsintsu tse kamabati kamakhale.

Tsino tsili tsingubo tsisi bakulisa basungilekho bidoole byesi bakulisilakho tsingubo ili i'kansu bakwasile shidoole babele nga barakho icooti imaali yabawo ni i'gomasi isi babowele awo khushidoole bashibowakho ni shitambal shi..

Tsinzu tsili tsigaali naabi tsinzu tsino batombekha tsekamabaati ka'green ate tsinzu tsino tsili tsekamatafali ingaki iliyo bisaala bili bikaali naabi ni'akhuuni esi balima liloba babanga bamaalawo

Akhundu aliwo libale lilyetsa paka khu meetsi kameetsi kali kamanji yabawo imbaata ibele nga yemikhile khulibale lino shiyemile mumeetsi tawe ali khutsendela khungakyi nga irura ikhufiti ikhukobola ikhubofu.

Lino lino likulisilo li kulisa tsingubo tsesi ba bandu ba kwara likulisilo lino lilimo tsingubo tsili nga tsi sweater, tsi blouse yabamo tsingubo bili nga biteteyi yabamo tsingubo tsili tsikofila yabamo bitengi likulisilo likulisa bindu byositsana mulimo ni madongo.

Syitima syilangibwa i'bus sili khu luguudo lwa marram, syitima syino syasutile ibinu bikali nabi khungaaki khwasho. Barelekho bulili, barakho ni kamatoore ni bibindu bili mu khaveera khamali. Iburangisi iliyo i'pikipiki ili khetima.

Umusaani ukwarire ikofila umusaani yuno waakwarire nga ni butusi ni tsingubo, umusaani yuno ili khuba nga alinga ali mukunda wasutile shi bucket shesi awaambile mungono umusaani yuno alikhubanga abyala kamabala.

Umuundu ukwalile overall waambile shitiiyo wetikhilekho wakwalile ni boots ni kofila iya yellow umuundu uno walolelele abaandu abaali ukhweeya khundulo khwe luguudo ataayi iliwo ipikyipikyi ili khubira khuluguudo lwo kolaasi.

Umwana ukwarile shiteteyi umwana umukhana alikhutimisa kumupiringiti kwepikipiki umwana oyu ali kukutimisila akundu aliwo bunyaasi buli bwo green aliwo shimbi ni inzu ili iyekamatafari isi bombekha isi bakhakupa plastertawe.